Wannan hotan kayan marmari ne, wato kayan lambu kenan. Wasu daga cikin Hausawa suna kiran shi da ‘ya’yan itatuwa, wasu suna ce musu kayan gwari wannan kayan marmari sun haɗa da gwanda, abarba, tuffa koriya da tufa ja, da dankalin Hausa da dankalin Turawa da tumatur da albasa da gwaiba da karas da kanakana da lemun tsami da kabeji da salak da lemu. Wato wannan kayan marmari ana shuka su ne a lambu ko garka a nan ake shuka su, a raine su, har su girma su yi ‘ya’ya sannan tukun sai a ciro su, akawo su kasuwa wajen ciro su. Ana kula da su sosai ba wai kawai ana ciro su ba ne karangatsai kwai ba. A ciro su a kawo su kasuwa, ana kula da su sosai, kafun a ciro su ana musu fisar ƙwari saboda kar ƙwari su dame su kuma yawanci wannan ‘ya’yan itatuwa suna amfani wajen ƙara lafiyar ɗan Adam wajen gina jiki, wajen warkar da wata cuta da take damun mutum. Wasu kuma daga cikinsu suna ƙara lafiyar fatan mutum, wasu lafiyar idan mutum da dai sauransu.

Wannan hoton yana nuni da mata guda bakwai yayin da suka zagaye kwando, kwandon kwakwan manja, wato suna ɓare ɓawon kwakwan manjan. Wato ita kwakwan manja tana da wani ɓawo a bayanta wanda tsinken da ya riƙe ta ko in ce iccen da ya riƙe ta yake jikinsa, ya kasance fure ne shi take fara fitowa daga jikin bishiya, kafin ɗan ya fito. To daga cikin firan kuma sai ɗan kwakwan manja ya fito. To idan ya fito ne ya girma kuma ɓawon wannan na fure sai ya tsaya a bayanta. To irin wannan ɓawon ne suke cire wa wanda ba shi da amfani a gurin mu, a wurin mutane. Ita kwakwan manja ana saro ta daga bishiya, bayan an saro ta tana da amfani. Amfanin ta shi ne ana tatsar manja daga jikinta, bayan a ruɓata ta ruɓu sai a samu a fidda ƙwallayan, idan aka fidda ƙwallayan sai wani zare zare da take riƙe manjan a jikinsa, sai a matse shi. Idan aka matse shi aka dame shi, to manjan zai na fita, zai na fita, idan manjan ya gama fita kuma sai a samu a tace wannan zare zaren daga cikin a fitar da shi daga ciki gaba ɗaya.

Wannan ya kasance hoton manoma ne guda biyu ɗauke da fatanya a cikin gona suna girbi. Suna girbe wake bayan an gama roran sa. Wato wake ana roran sa ne yayin da ya gama watso ya’ya, idan ya gama watso ‘ya’ya za a ringa zuwa ana roran sa, idan aka yi roron wanda suka nuna sai a bar shi a ɗan bashi wani kwanaki kaɗan su ɗan ƙara ‘ya’ya su ɗan ƙara fitowa su girma, su nuna sai a zo zo a ƙara roronsa da haka da haka har a ƙare shi, bayan an ƙare shi harawan kuma shi ne sauran ganyan kenan da ake kira da harawan. Shi ne sai a zo kuma a sare shi, idan aka sare shi, wannan shi ne ake kira da girbi. Idan kuma ya kasance amfanin irin mai tsayi ne irin su hatsi, ko dawa, ana yanke su ne da farko, idan aka yanke su tukun sai a zo sai a sare zarganiyar, idan aka sare zarganiyar karan wannan shi ne girbi. Yawanci wa’inda ake irin wannan girbin da hatsi, da dawa, da masara, da riɗi. Amma shi kuma wake da yake yaɗo yake ana masa irin na irin na gyaɗa ne shi ma lokaci ɗaya ake sare shi bayan an gama roran sa.

Wannan hooton yana ɗauke da mutum riƙe da doya saiwa guda ɗaya, wato yana ya kasance ya tono ta ne kenan acikin gona. Wato ita doya ba shuka ta ake yi kamar iri ba, dasa ta ake yi, dashee ake mata, kuma tana fitowa ne tana yin yaɗoo, ganyenta yana tsayi soosai yana yin sama, yawanci ana sa mata karaa haka ko wani abu da za ta kama ta riƙe, baa wai barinta ake kawai a ƙasa ba, sabooda haka take fitowa, baa kamar hatsi baa da zai tsaya da iccensa ko dawa, kuma ta kasance ne tana baza saiwa a ƙasa, jijiyoyinta da suke fitowa sune suke girma su zama saiwa, har idan ta girma a tono ta. Ana tara mata ƙasa soosai sabooda idan ta girma saiwar kar ta ɸito waje, yawanci da ita da doya da dankali dankalin Hausa da dankalin Turawa haka ake masu, sai bayan sun girma na tsawon wani lokaci sai a je a tone.

Wannan hoton wasu manoma ne su uku a cikin gona suna ɓare masaran bayan an girbe ta. Wato ita masara tana fitowa kaman yadda hatsi da dawa suke fitowa, suna yin zarganiyar kara ɗaya bayan ɗaya haka, amma inda take fitar da ‘ya’yanta ya bambanta da yadda sauran suke fitarwa. Ita masara tana fitar da ‘ya’yanta ne a jikin ta, tana goyasu ne a jikinta ba wai a can sama ba kaman yadda hatsi da dawa suke fitarwa. Ita a can sama za ka ga lokacin da za ta yi, za ka ga ta fitar da wasu huɗa kamar kaman ‘ya’yan amfanin gona, amma ba ‘ya’ya ba ne ba, za ka ga ta fitar da su sun baje. To yayin da ta nuna za ka ga sun yi yellow ‘ya’yan kuma za ka ga sun girma na jikinta a ƙalla ba akasara ba a jikin zarganiya ɗaya za ka iya samun goyan ‘ya’yan masara kaman guda biyar ko shida ma dai ya danganta da yadda ta fito.

Wannan hoton dankalin hausa ne riƙe a hannun manomi, bayan an tono shi, bayan lokacin girbi kenan. Wato shi dankalin hausawa yana girma ne ta hanyar saiwa, wato jijiya kenan. Yayin da ya nuna, ya girma a cikin ƙasa ya kai a girbe, to sai a tono shi. Shi ana masa dashe ne bawai iri ake shuka shi ba. idan aka dasa shi bayan an tara ƙasa to zai fito. Yawanci ana yankan iccen sa ne haka, ko kuma cikinsa. Kuma ana tara masa ƙasa sosai saboda shi a cikin ƙasa yake saiwan sa kamar yanda doya take yi, ba wai a ya ringa girma yana girma a cikinta. Amma idan guri mai taɓo ne za ka ga ba a samu yana yin yanda yake so. To bayana ya girma sai a zo a tone shi, wannan shi ake kira da tonon dankali.

Wannan hooto yana ɗauke da ma:ta a cikin gona. Sun kasance suna yin girki ne, wato su: ma:ta yawanci idan sun je gona suna taimakaawa ne wajen kaiwa manoma abinci da ruwan da za su sha bayan sun gama aiki ko suna cikin yin aiki. Baya da haka akwai 'yan ƙananun ayyuka haka da suke ɗan rageewa manoma. Haka idan kamar noma ake yi irin na farko to maatan suna taimakawa. Haka wajen kwashe ciyawar da ake nome wa ƙananun ciyawa da ake nome wa za su bi suna ɗaɗɗaukewa, to suna taimakawa soosai gaskiya da sauran ƙananun ayyuka naa gona wanda suka kama da shuka shuka ma maata suna yi yawanci a gona, amma ban da manyan aiki irinsu noma, girbi maata baa sa yin irin wannan girkin baa sa yin irin wannan aikin a gona.

wannan hoton gona ne wanda ya kasance yana ɗauke da irin cutarwar da ƙwari suke yi wa gona da kuma amfanin gona to irin wannan ƙwari dai yawanci ya haɗa da irin su tururuwa zago suna da yawa gara ma takan iya yin irin wannan wanda suna cutar da gona sosai gaskiya kuma ana maganinsu yawanci ta hanyar zamani ta hanyar a yi fisa a yi fisar maganin ƙwari ƙwarin su mutu wanda ba su mutu ba su bar gurin su tashi su bar wajen shi ya sa idan an yi shuka yawanci irin kamar wake gyaɗa riɗi idan an yi shuka su idan sun fito kafin su gama yin ‘ya’ya su gama girma ake musu fisar maganin ƙwari saboda ƙwarin ma kar ma su kama su a yi musu ake musu riga kafi kenan ya kasance riga kafi kenan kar ma ƙwarin su kama su bare su cutar da su

Wannan hoto yana nuni da mace ta yi girki ga abincin da kwanuka guda uku a gabanta. Girkin ya haɗa da wake da wani ɗan itace wanda ake kira fiya da Hausa. Wato shi wake an saba noma shi a yankin Hausawa yana yaɗo, ana roron shi amma shi fiya bishiya yake yi, kuma ba a saba samun sa ba a nan yankin yawanci an fi samun sa a yankin turawa inda sanyi ya fi yawanci a nan ya fi fitowa yana bishiya yana da ƙaton kwallon a tsakiyar shi kuma yana kama da kamar magoro-magoro haka

wannan hoton yana nuni da mutum a cikin gona yana aikin gona kuma wanda yake gonan ya kasance yana tono dankalin hausa ne a hausance ana kiransa girbi amma shi dankali in za a in za a in ya gama za a tono shi ba girbi ake ce masa ba ana kiransa da tono ana tono shi ne wato shi dankalin hausa yana fitowa a gona yawanci yana yi ne a waje mai rairayi ba a wajen laka ba kuma ana tara masa ƙasa sosai saboda saiwoyi da yake bazawa kar fa su fito waje idan aka tara masa ƙasa daga nan idan ya fara baza saiwa saiwar ita take girma ta zama dankalin da ake ci wannan shi ne dankalin hausa kuma yaɗo yake yi ganyensa a sama ba wai mimmiƙewa ba yake yi yaɗo yake yi a ƙasa yake bajewa

Wannan hoton yana ɗauke da mace ƙarƙashin rumfa tana girke girke. Ta ɗaura girki da tukuya a gabanta da sauran kayan girki tana zaune a kan kujera. Kuma ta kasance ta girka abincin safe ne irin wanda aka saba girkawa karkara wato ƙauye kenan. Wato yawanci a ƙauyuka akan yi tuwo wanda ya kasance shi ne abinci su ne na yau da gobe, za ka ga za a yi ta da daddare, in akayi ta daddare, za a bar shi washegari da safe za a ɗumama. In aka ɗumama, to da rana akan iya dafa wani abun haka ko tsaba. Tsaba shi ne haɗakar wake, dawa, hatsi, acca da sauran abubuwan da ake haɗawa. Amma wasu sun kasance da ranar a ƙauye suna iya yin tuwo, wasu kuma sai ka ga an dama kunu, wasu kuma sun dama fura. To ya danganta da yadda su magidantan suka kasance suke so. Amma dai abincin safe dai tuwo aka fi yi.

wannan hoton ya kasance na ɗauke da mace wanda a gabanta akwai daro na manja tana dama shi tana ƙara tace shi yayin da take sarrafa shi a ɗaya hannun nata akwai kwando wanda yana ɗauke da da hakukuwa na cikin manjan da ya rage tana tacewa wato a gefenta kuma na dama gefen ƙafarta akwai roba da kwakwar manja a ciki wadda ita ce take take matse manjan daga jikinta manja ya kasance ana saro rassansa ne daga jikin bishiyarsa daga nan a sassaƙe ‘ya’yan itacen sai a gyara su a tsaftace su tukun a kawo su a sarrafa su kamar haka

wannan hoton ya kasance yana ɗauke da mace a zaune a kan kujera ta mai da hankali wajen aiki tuƙuru a kan tace manja wanda ya kasance a gabanta akwai daro na manja hannunta kuma akwai kwando tana ƙoƙarin tace manjan tana fidda hakukuwan da suke cikin manjan daga gefenta na hagu akwai ɸarin botiki wanda a ciki ne take zuba hakukuwan da take tacewa wato daga nan da ta gama aikinsa za ta zuba a cikin jarka irin ƙaramin nan haka ko doguwa domin ta kai kasuwa idan siyarwa za ta yi idan kuma ba siyarwa za ta yi ba na amfanin gida ne daga nan an gama gyara shi za a je a yi amfani ne da shi kawai kai tsaye ba tare da an yi masa wani abu ba

wannan hoton ya kasance yana ɗauke da gwanda wannan ɗan itaciya sunansa gwanda wato ita bishiyar gwanda ta kasance tana da tsayi sosai tana da ganyayyaki koraye kuma ita gwanda tana da ɗanta yana da tsayi sosai kaman irin manya manyan mangwaron nan haka yake a cikin a cikinta akwai ‘ya’ya ƙanana ƙanana ƙanana ƙanana baƙaƙe wanda ‘ya’yan wannan suna matuƙar yin magani sosai tare da ganyenta ganyenta ma akwai magunguna sosai da yake yi na wata cuta ga ɗan adam ita kanta shi kansa ƙwal shi kansa ɗan itaciyar gwanda yana yin magani yana yin magunguna sosai a kan ɗan adam a kan ɗan adam na cututtuka da yawa

wannan hoton ya kasanʧe yana ɗauke da mutane guda biyu suna sassaƙe rogo wanda shi rogo ya kasance yana fitowa yana saiwa ne kaman yanda dankali yake yi amma shi ba yaɗo ganyensa yake yi ba ganyensa yana miƙewa ne ya yi sama kaman zai yi bishiya haka yake yi amma ta ƙasa saiwoyin suna bazuwa su fito su bi cikin ƙasa sai ya nuna tukun a ƙwanƙale yanzu nan an riga da an ya yi an tono shi an kawo shi ana gyara shi domin ya kasance a shirye i zuwa kasuwa wato rogo yana da yana fito da saiwoyi a tsaitsaye kamar ya danganta dai da yanda ya jima a ƙasa shi ya kasance yana jimawa yana ɗaukan lokaci sosai don wani ma yakan ɗauki kusan shekara guda a ƙasa kafin a tone shi

wannan hoton la:fiyayyen abincin karin kumallo na hausawa kenan a nigeria wanda ya haɗa da na farkonsu agada tare da ƙwai soyayye wanda a cikinsa an sa ganyayyaki irin su alayyaho da kuma tattasai da albasa da sauransu sai na biyunsu na biyun kuma indomie wanda an soya ta tare da da kifi kifin gwangwani da karas da albasa sai na ukunsu kuma wanda a kasance biredi ne da sardine da cucumber da kuma kifin gwangwani wato wannan su ne lafiyayyun abinci na karin kumallo guda uku wanda za su kasance idan kana ci ba za ka ji nauyin jikinka ba kuma ba za su za ka kasance cikin ƙoshin lafiya

wannan hoto ne wato ainihin na na ainihin karin kumallo wanda ya kasance lafiyayye ne a nigeria wato shi dai karin kumallo ana yinsa ne da safe a nigeria yawanci daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe sha ɗaya wato kafin lokacin nan dai rana ta ɗan fara fitowa wasu daga cikin mutanen nigeria haka idan masu fita da sassafe ne ko makaranta ko wajen aiki suna yin karin kumallo yawanci wasu bakwai da rabi wasu ƙarfe takwas ya danganta da yadda ka buƙaci abincin ko za ka shirya yara su tafi makaranta to za ka tashi da wuri ka yi karin kumallo amma idan kuma babu buƙatar wannan za ka ga wasu suna kaiwa har ƙarfe sha biyu wasu ƙarfe sha ɗaya ya danganta dai da buƙatuwar karin kumallon ya zo muku

wannan hoton yana ɗauke da tsirrai wato abin da ake kira da hausa tsiro wato bayan an yi shuka ko an yi dashe idan shuka ne bayan an yi shuka iri kamar wake domin wannan hoton wake ne: idan an shuka shi bayan kwana biyu ya riƙe a nan zai fara tsiro da ganye daga jikinsa daga samansa to wannan ganyen zai na tahowa zai na neman iska da kuma hasken rana to a haka zai huda ƙasa ya fito idan ya huda ƙasa ya fito zai na ta fitowa saboda neman hasken rana yayin da daga ƙasa kuma yana dasa jijiyoyi suna bajewa su kuma domin nema musu abinci wanda ya kasance ruwa da kuma sauran taki wanda zai masa amfani ya girma wannan shi ake kira da tsiro

wannan hoton ya kasance hoton bishijyar gwanda ne yayin da take fitar da huda wannan ɗan fulawan da ke jikinsa shi ake kira da huda wato huda yana fitowa ne daga jikin bishiya ko sauran ƙananun tsirrai yayin da suka kusa fara ‘ya’ya yayin da za su fara ‘ya’ya za su fitar da wannan huda idan suka fitar da wannan huda daga jikinsa ne ɗan zai samu ya fito idan ya fara girma hudar za ta faɗi idan ta faɗi daga nan kuma ɗan zai ci gaba da girma wato tsirran da suke huda yawanci sun haɗa da gwanda a bishiyoyi masu miƙewa kenan sun haɗa da gwanda mangwaro wanda suke yaɗo kuma akwai wake da sauran ire iren su dai masu huda

Wannan hoton yana ɗauke da hoton gona da tsirran da suke cikinta, wanda sun kasance sun kamu da cutarwan wasu ƙwari masu yawa tare da tsirran. Wato wannan dai ana kiransa, wani yanayi ne da ƙwari da yawa suke tasowa daga wani waje kamar su yi hijira kenan. In suka taso suka sauka a gona suna ɓata ƙasan wajan gaba ɗaya kamar tururuwa, yanda tururuwa take tana yin rami ta shiga ta ringa turo ƙasa, kamar irin zago, kamar gara, cinnaka, kiyashi, da sauran ƙwari dai. Kuma ƙwari sun kasance yawanci idan dai su kama tsirran da suke cikin gonar suna lalatasu gaba ɗaya, wasu su lalata su gaba ɗaya, wasu kuma su sa tsiran su daina fitowa sosai, wasu kuma su taɓo wani ɓangare na tsirran da yake ciki. Kuma wannan yana faruwa ne idan ba a yi fesa ba yawanci a gona. Idan aka yi huɗa ko kafi a yi wa gona huɗa yawanci ana yi mata fesa. Ida aka yi fesa maganin ƙwari, to ƙwari ba za su sauka a gonan ba, idan ma sun zo sai dai su wuce su tafi wata.